Pikicha iyi irikuratidza vakapfeka masiki nema heya neti ,ndozvinoshandiswa panevanhu varikupreventa kukosora kana maepedemis diseases, ndozvandawona zvirikuitika ipapo.

Apa panoratidza muntukadzi ari kuchema endi arikuchema akabata kufesi kwake kuratidza kuti haasikuda kuti amweni antu amuone kuti ndoozvaari kuita. Saka ndoozvandaona kuti ndoozvirikuitika papikicha iyoyi.

Pari kuratidza kuti musangano wevanhu vari kuita zvefemili pulanin'i. Saka apo pane mwana. Amai vake vakabatwa zviri kuitwa munyika yeAfirika. Ndozvandiri kuona ndomahambire azviri kuita.

Pane pikicha yamai arikutorwa bhiipii ndichiremba uyu saka chiremba uyu arikutora achiisa Mai avo paruoko rwavo saka ndopaari kutora bhiipii napo ipapo .

Parikukombidze kuti makirashi anoshandiswa ngevantu vanenge vakuwara angave makumbo, kana vanozwa makumbo kana kuti wakuwara saka aya ndoanoshandiswa kune antu anenge akuwara makumbo .

Pikicha irikukombidza mai vapinda muhosipito, vapinda mufamasi vachido kutenga mushonga, mutombo unoshandiswa kurapa vantu. Ndoozvandikuratidza, ndoozvahambira ipapa apo, ndoozvinopindirwa mufamasi.

Ezvezve komberedze kuti ndipo panoshandiswa kana uchida kuongorora kuti muntu aana kukuwara ere mukati mwemiri wake mugodo zveshe nemuntu mukuru wacho uchiri kushanda zvakanaka ere zveshe zvinoshandiswa.